Aantu oyendji muuyuni muno ohaya kala ya ninga uundama nenge ye na uudhiya mono haya tekulile oohi dhawo. Oohi nee ndhono momeya ohadhi pewelwa mo iikulya mbyono hayi umbilwa momeya, oohi tadhiya nduno kombanda tadhi li, dho ohadhi pewelwa mo wo omiti, opo kaadhi kwatwe kuuwehame, dho ethimbo limwe oondama ndhino ohadhi kala dha siikilwa noonete, opo oohi kaadhi li we mo koondhila nenge dhi yakwe mo.

Omahala gamwe ngoka geli moshilongo shetu shaNamibia ohaga kala gatungikika. Oshoka nande owayipo nomuholike goye pehala mpono omuholike goye okuna okuzapo tati eeno tate oku holendje shino ohashi kala oshinima oshiwanawa oshoka ohashi koleke oohole dhetu.

Aanafalama oyendji oya tokola okumuna oohi shaashino ohadhi kala dhi na ovitamine dho ohadhi kokeke nawa ngaashi uunona ohawu kala wu na ovitamine yi li nawa ngele oha wu li oohi. Ohadhi landithwa kaantu mbono haya zi kondje yiilongo.

Iimeno iiwanawa ohayi opaleke omahala. Onkene woo ohashi kala oshiwanawa shaashi nuudhila oko hawu kala wahala wukale piimeno mpono pwa ziza nawa po otapu nika nawa. Aantu oyendji oye wu hole nayi.

Aanafalama yopaife ngeyi, aanafalama ye uviteko. Aanafalama ohaya longitha nduno omambakumbaku ngono gena omatemo gi ili nogi ili. Omatemo ngono ohaga tatula nduno omati ngono omakukutu opo aantu ya kune mo iilya nomakunde. Ya wape okulikola mo sha.

Aantu oyendji yopaife ngeyi ohaa kunu iimeno mbyono ngaashi omatama, oonyanga niihulunde wo yimwe iikwawo mbyono ha vulu wo oku ka landitha ya monemo iimaliwa, opo wo ya wape okufutila aanona yawo oosikola yo nawa ya wape wo okumona mo sha.

Aanafaalama oyendji muuyuni mbuno woo wopaife ohaya longitha omihingo ndhono dhokutekela uumeno yawo, mono ta longitha omunino mono omeya taga zi owala kokapomba ye okwa thikama owala puumeno tewu tekele ye otewu sile oshimpwiyu.

Aanafaalama oyendji yo paife yongashingeyi oyu uviteko. Muyuni woiaife aanafaalama oye li yu uviteko shashi ota ya munu oohi, ndhono nduno ha ya tekula ha ye dhi pelemo iikulya. Iikulya mbyono nduno oha yi kala ya lwandwa moositola, noha tu yi pe oohi dhetu, ndhika eta tu landitha, eta tu monomo ishewe oshimaliwa sho ku ka landa iikulya yoohi.

Aantu muuyuni mbuno wongaashingeyi, oha ya longitha omihingo dhokutekula oohi. Oohi ndhoka hadhi kala dha tekulwa, dhi uvite nawa hadhi yi mondoolopa kehe esiku, opo dhi ki imonene mo sha shokulya.

Aanafalama yomuuyuni wopaife ohaya longitha omambakumbaku ngono haga heya nenge okuteta omwiidhi. Opo ya vule okupulula yo ya kune oontanga ndhono tadhi vulu okulokelwamo mevi yo ya mone iilikolomwa yawo.

Moshilongo shetu shino ohamu kala omahala omawanawa ngono ge na oondundu. Oondundu ndhono ohadhi kala dhoopaleka omahala, oshoka ohapu kala pu na uutalelo uuwanawa. Mbono nduno hawu hili aatalelipo mbono haya zi kondje yoshilongo mbono haye ya moshilongo shetu.

AaNamibia oyendji oye hole okuteleka onyama yondjuhwa ndjono hayi kala ya telekwa pamwe noshimbombo nekaka li li pombinga. Onyama ndjono yondjuhwa ohayi kala ontoye unene ngaa shampa ya tulwa omagadhi goongongo oto mana okwiilatha owala.

Namibia oshilongo shimwe shina oondundu oombwanawa noha ku kala kwamenauumeno mbono wuna uukegwa. Uumeno mbono ohawu kala uuwanawa shaashi ohawu vulu oku kala momahala ngono ga kukuta ethimbo ele, nohawu kala wuna omidhi dhaya muule dhokunana omeya.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otuna na no omahala ngika gu uviteko moka nduno pwa tungwa omahala gafa omagumbo mono nduno hamu lala aataleli po mbono ya za kiilongo yi ili noyi ilii aantu mboka ohatu ya futitha oshimaliwa shondola dhontumba dhono haa futu ngele ya lala momahala moka.

Oondhila ndhoka dhomoshilongo shetu. Moshilongo shetu omu na oondhila ndhoka dhina okatse kafa ondayi. Oondhila ndhika ohadhi kala pomahala mpoka pwa ziza. Dhimwe dhoomondhila ndhono ohadhi li oohi, shono shi li oshinima oshiwanawa lela.

Namibia shetu oshilongo shimwe oshiwanawa ngiini oshina omamanya ngono haga adhima wo gafa oshingoli nogamwe wo ngono haga adhima gafa okawe Namibia oshilongo shetu ndishi hole nayi onkene ngele onda ka zamo moNamibia opuna epuko shapo.

Aanafalama oyendji haya longitha omukalo ngono gokukuna iimeno koonyala, ohaya longitha nuno omashina ngono haga kala taga tonatele iimeno yawo, opo wo kaya mane po ethimbo. Yo iimeno mbyono ohayi kala yina oonkondo, yo oya koka nawa.

Aanafalama oyendji muuyuni mbuno wongashingeyi ohaya longitha wo oma mbakumbaku. Ngono wo haga papula omavi go ohaga pulula momapya, ngono wo haga futwa kiimaliwa opo wo omusamane ngono talongitha embakumbaku akalande omahooli ge.

Namibia oshilongo shetu shono sha huma komeho nayi paife. Aantu ihaya tekewe omeya momithima , ohaya kala ya ningilwa nduno uupomba mbono omeya haga endele mominino dhu uka kuupomba mbono wu li momagumbo getu.

Moshilongo shetu sha Namibia omuna iiyamakuti iiwanawa mbyono hayi kala ya edhililwa mEtosha. Iiyamakuti yetu nduno ohayi kala ya edhililwa mEtosha oshoka, aantu yetu yaNamibia kaya uvite ko oyendji. Ohaya kala ya tula okulya komeho, nduno ohaya kala ya hala oku yi dhipaga po.

Moshilongo shetu Namibia otuna mo aanafaalama mboka haya munu oohi. Oohi ndhino ohadhi tekulilwa moondama mono hadhi pewelwa mo iikulya dho ohadhi pewa omiti opo kaadhi ehame.

Namibia okuna uumeno mbono hawu ningi omafulafula. Omafulafula ngono haga tulwa miikuusinga. Uumeno mbuno ohawu kala wapumba oshoka ihawu monika ngaaka. Ohawu kala wagamenwa komapangelo, ohawu kala watulwa moondhalate.

Aanafaalama oyendji mbono yu uvite ko paife ohatu pululitha tatu longitha oma mbakumbaku ngono ge na omatemo ga yooloka noga yooloka. Nena omatemo ngono ohaga tatula omavi ngono omakukutu. Thimbo limwe shampa lya pulula ngawo nduno ohashi kala oshinima oshiwanawa oku kuna.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otuna mo omahala ngono omawanawa omahala ngono nduno hamu kala muna oondundu nomiti dhono hadhi kala dhina omidhi dhaya muulemuule omiti dhino ohadhi kala dhili momahala ga kukuta ashike omiti dhika odhi igilila anno ohadhi hupu owala nawa.

Iilongo oyindji oyina wo omahala ngono omawanawa ga ziza nawa. Ngono geli wo nomoondundu. Mono hamu kala iithitukuti ngaashi, oondjima, oondjamba ,ndhono hadhi li wo omafo noha dhi kala mokuti mono.

Aanafalama oyendji mbono haya munu oondjuhwa ohaya kala nduno ye na omadhilaadhilo gokutekula oondjuhwa dhawo ndhono haya mono mo omayi ngono haya ka landitha. Ngaashi ootate kamuhaka mbono haya landitha omihaka. Ohaya kala ya pumbwa omayi shino ohashi kala ompito ombwaanawa yokulanditha omayi ngono ga za moondjuhwa dhoye.

Aanafaalama oyendji moshilongo shetu shino shaNamibia oya tokola okumuna oohi. Shino ohashi kala nduno oshinima oshiwanawa sho otashi petha oonkondo, nepangelo ohali kala li wete kutya aantu yawo otaya kondjitha, nenge omuntu ota pula ekwatho ote li pewa shaashi omuntu ota kambadhala.

Aanafaalama oyendji oyu uvite ko paife, oshoka ohaya longitha ominino ndhoka hadhi kala dhina uumbululu mbuno wu ululwa tawu ndondele omeya pomakota guumeno, opo uumeno wu koke nawa. Nduno ohashi ka eta opo waa longithe omeya ogendji nenge waa hepeke omeya.

Muuyuni muno wongaashingeyi kehe gumwe okwa dhimbulula kutya oshimaliwa osha simana nayi okukala wu shi na nohashi kongwa ngele omuntu to longitha omadhiladhilo. Sho osho wu wete aantu oyendji haya longitha oondjuhwa ndhono hadhi munilwa molwonyama yawo nomayi gawo ngono haga tungu omalutu gaantu.

Aanafaalama oyendji moshilongo shetu shino sha Namibia, ngaashi aanafaalama yootate Marius Iyambo, aasamane mbono ya pyokoka nayi ye na, haya longitha omadhiladhilo gokutekela iimeno nduno haya ningi nenge longitha ominino ndhono hadhi kala dhi na uumbululu, tawu ndondele omeya pomakota guumeno opo wu koke nawa, yo kaa ya longithe omeya ogendji.

Aanafaalama yongashingeyi ihaya longo we nuudhigu, ohaya longitha nduno omambakumbaku ngono gepangelo nenge go paumwene, ngono haga futwa oshimaliwa, shi ikwatelela, kutya oshike tashi longwa kembakumbaku. Shono ohashi kala oshiwanawa sha shi omuntu iho longo we nuudhigu.

Omahala ogendji moshilongo shetu shino shaNamibia ohaga kala taga monika nawa oshoka ohapu kala pu na omiti ndhono dha ziza nawa nuumwiidhi wo waziza nawa nomamanya ngono ge li po goopala po nawa ohapukala nduno puna iinamwenyo ngaashi oohima nosho tuu.

Moshilongo shetu muno omuna aanafaalama yatokola okulonga ngaashi aanafaalama oyendji mbono nduno haakunu iimeno mbyono ngaashi omatama, ndyono ohashi kala oshinima oshiwanawa shaashino aantu ohaya kalanditha omatama gawo ngono yamone oshimaliwa.

Namibia okuna omahala ngono geli kefuta, hono kOmbaye nande koShiwakopo. Ohaku kala nduno kuna oodhila ndhono dhatya uugulu uuleeleeka nawa tokatya owala olukadhona. Oondhila ndhono ohadhi kala tadhi monika nawa shili, ndele ondidhi hole.

Monkalamwenyo ndjino yongaashingeyi aanafalama ohaya kokitha iimeno yawo ngaashi nduno omabanana, omandjembele, shino ohashi kala oshinima oshiwanawa. Shaashi ngele omuntu okwaka landitha omabanana ge ngono otaka mona mo oshimaliwa i iwathele.

Oshilongo shetu shino shaNamibia omuna iiyamakuti oyindji mbyono nduno hayi kala yeedhililwa mehala moka haku tiwa Etosha mono ihe hamu kala muna iithitukuti oyindji ngaashi oondjamba ,oonduli ,uumenye noongandu shino ohashi kala oshinima oshiwanawa oshoka aataleli po mboka tayeya moshilongo shetu ohaya kala ya fuuka nayi.

Aantu oyendji ngaashi uunene tuu iilumbu, oyi hole okuya momahala ngono gena oondundu. Mono wo omahala ngono hagakala omaanawa go ogatala nawa, mono hamukala wo iithitukuti mbyono hayikala tayi monika nawa onduno, omahala ngono omawanawa shili.

Aanafaalama tse mba tuuviteko yopethimbo lyongashingeyi ihatu longo nuudhigu. Ohatu longitha nduno uumbakumbaku mbono hatu longitha momashina mono tse otatu tete omwiidhi, omwiidhi ohagu tonyenwa mokanima kafa egulu mono hatu pungula tuka pe oongombe dhetu pokwenye. Shino nduno oongombe dhetu ihadhi kala dha kenyeka pokwenye.

Aantu oyendji oya dhimbulula kutya, uunamapya owo ashike ondjila yu uka komeho, onkene oha ya kondjitha okukuna iimeno mono ha yi kunwa nenge hayi ka tsikwa. Aantu ohaye yi landitha opo ya mone mo oshimaliwa.

Moshilongo shetu shino shaNamibia omuna oondhila dhiili nodhi ili. Dhimwe ohadhi kala dha lambela kiitayi koontsele ndhono hadhi kala tadhi ontele okaantenya, opo dhi dhengepo okautalala.

Moshilongo shetu shaNamibia omuna uudhila mbono hawu kala wa pyokoka wu uviteko. Uudhila mbono ohawu vulu oku ku dhengela oshihadhila tawu ku tungile oka hadhila nde neyoka tali ke yapo olya ngwangwana owala kutya otali pitile peni.

Miilongo oyindji mbyono yaAfrica, ohamu kala muna omahala ngono omawanawa, ngono ge na oondundu mpono hapu kala pu na uutalelo uuwanawa, mbono ha wu fuula aantu oyendji ya za koAmerica ya wape ye ye miilongo yetu yaAfrica ya tale wo.

Aanafaalama oyendji ihaya longo we nuudhigu, ohaya longitha nduno omashina ngono haga kala taga tonatele uumeno. Omashina ngono ogo wo haga tekele uumeno, no haga ka ga kwashilipaleke kutya uumeno mbono ita wu lika kiipuka.

Moshilongo shetu shaNamibia omuna omahala ngono gena omeya. Omahala ngono ohapukala puna omilonga hapukala puna oondhila. Oondhila dhimwe dhili moshilongo shetu inatudhi mona nale ashike oondhila ndhono ohadhi kala oombwaanawa okutala.

Aanafaalama oyendji oya konga omikalo ndhono dho ku kokitha iimeno yawo no hayeyi gamene kiipuka. haya shasha iimeno yawo nomeya ngono mwatulwa omiti opo iipuka mbyono hayi kala tayi piyaganeke nenge tayili iimeno yiseko.

Aantu oyendji muuyuni wongaashngeyi . Ngaashi aanafaalama naanangeshefa ohaya tekula iinamwenyo ngaashi iikombo, oonzi, iingulu mbyono hayi landithwa moositola molwa onyama yawo nosho woo okutselwa moohango.

Aanafaalama mbono oyendji haa munu oondjuhwa ohaya kala ye na iilonga shili, shaashi ondjuhwa oyo oshinima shimwe shono hashi vulu okudhenga oshikulya. Ondjuhwa nduno ohali, sho osho wu wete nduno oondjuhwa ohadhi kala dho ondoka, oshoka ohadhi li nawa.

Namibia oku na iithitukuti iiwanawa ngaashi oonkoshi, oondjamba noonduli. Iinamwenyo mbino ohayi kala ya gamenwa kepangelo ohayi kala yi li mehala mono haku tiwa Etosha. Iinamwenyo mbyono ohayi kala wo yi na ongushu yi li pombanda nayi.

Aanafalama oyendji ohaya tekula oohi ndhono haye dhi tekulile moondama mono. Moondama mono ohaya kala taye dhitala, taye dhi pe iikulya, omiti nohaya kala taya tala ngele omeya oga kaka ye ga opaleke dho dhi vule okukoka nawa.

Monamibia omuna omahala ngono gena omadhiya ,ngono gaya muule momadhiya ohamu kala tamu monika nawa shaashi ohapu kala okamwiidhi kaziza nawa, nduno momeya muno ohamukala woo muna iinamwenyo ngaashi oongadu, iinamwenyo nzono yanika oshiponga, shaa shekukwata otashi vulu shiku monithe oshiponga, oshina omayego gahonga nayi.

Aanafalama oyendji ngaashi aanafalama yootate Probability mbono haya longitha omadhilaadhilo ohaya kokeke uumeno. Ohaye kewulanditha kaantu mbono haya zi kiilongo yokondje. Ohaya kala yapanda nohaya futwa oshimaliwa shakola nawa.

Aanafalama yetu ngaashi mbano aanafalama tse, ohatu longo iiyimati mbyono hatu li. Mbyono hayi kala yi na oovitamine odhindji nohashi kala oshinima oshiwanawa, shaashi ngele otwedhi landitha ohatu mono mo oshimaliwa sha gwana.

Aanafaalama oyendji oya tokola okulonga oshimaliwa. Aanafaalama yopaife ohaya kokeke iimeno ngaashi omatama, oonyanga noshowo iikwamboga yimwe yi ilile. Shino ohashi kala nduno she ya pa ompito opo ya ka landithe yo ya mone wo oshimaliwa.

Aatalelipo mbono ha ya zi kiilongo yi ili noyi ili, mbono ha talelepo oshilongo shetu Namibia. Oha ye ya nduno oku tala iithitukuti yetu ngaashi oondjamba, oongandu noonkoshi. Oha ya kala nduno ye li noohauto dhetu ndhoka dhepangelo, ndhono haye dhi futu.

Oshilongo shetu shaNamibia oshina omahala omawanawa mpono hapukala puna oondundu ndhono tadhi monika nawa. Komahala ngono ihaku kala lela taku monika iimuna oshoka iimuna ohayi kala yatila okugwako koondundu.

Ngele pethimbo ndino lyaDesemba, aanafalama mba twa tokola okulonga omapya, ohatu longo omapya. Mpono nduno hatu kunu iilikolomwa yetu mbyono hatu kunu ngaashi iilya, omakunde, nomanyangwa, nomanuwa. Mbyono iinima mbyono ohatu ke yi landitha tu mone oshimaliwa.

Aanafalama oyendji mbono yuuvite ko ohaya kala ya ninga uundama, mono muundama mono haya tekuli le mo oohi dhawo. Oohi ndhino ohadhi kala tadhi pewelwa mo iikulya, ohadhi pewa wo omiti, opo dhi kokelele, opo dhi ka landithwe ya mone mo iiyemo, sho ndunu ohashi yambidhidha aantu moshilongo nepangelo ohali mono kutya aantu otaya kambadhala moshili.

Moshilongo shetu otuna mo omadhila ogendji, ngaashi omahwiyu nootsa. Oodhila ndhoka ohadhi kala dhili mombanda ngaashi omahwiyu. Ngele owa adhika wuna ehwiyu megumbo lyoye ohaku tiwa ngoye omulodhi.

Aantu oyendji yopayife oha yiiyogele momadhiya noomondama monoka shaashino kegumbo okokule nenge kukale kakunasha omeya. Mono hiidhenge woo omeya gomo kandobe akale atalalelwa nawa.

Aantu oyendji ngele taya dhiladhila okuya komafudho nenge ya hala okukafudha po koonkalo nenge koombepo dhomuuyuni ohaya yi komahala ngono ga mwena hono taka kala e li oye awike e li pehala lye a ngungumana ta dhengwa kombepo yomoondundu ye okwa mwena iikalela.

Aanafaalama oyendji muuyuni ohaya longitha omikalo dhokukokitha iimuna yawo nohaye yi tekula nomikalo ngaashi oku yi tula mehala lyagamenwa opo kaayi like po kookaandje , koombwa, nenge yi yakwe po koombudhi. Oondjuhwa odho dhimwe dhoominamwenyo mbyoka hayi munwa kaanafaalama molwa onyama yawo nomayi gawo.

Aanafalama oyendji ohaya longitha omikalo dhawo dhono dhoku tekula oohi. Mono oohi hadhi kala dha fulilwa uundama, omone hadhi kala muundama mono tadhitsu omeya yo ohadhi kala wo dhatalalelwa nawa shadhi odha pandamo.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha omashina ngono gokuteta omwiidhi ngono hagu tonywa ngono hagu kala guli momufango gwokatanga . Omwiidhi nguno ohagu ka hawalekwa nduno koongombe pethimbo lyokwenye nenge ethimbo limwe ohagu kalandithwa.

Aanafalama oyendji oya huma komeho nayi, ngaashi unene moopoloyeka dhono hadhi kala dhomapangelo ohamu kala wo muna oondjuhwa ndhono hadhi kala hadhi tekulilwa moopololeka mono. Oondjuhwa ndhono nduno ohadhi kala wo dhi uvite ombepo ya talala nohadhi kala dhi uvite nawa shaashi otadhi li iimaliwa yepangelo dhi uvite nawa.

Moshilongo shetu shino Namibia omuna omahala ngono gena oondundu ndhono hadhi kala dhina uutalelo uuwanawa . Nande omutalelipo eya moshilongo shetu shino otakala afuuka. Muno omuna wo omiti ndhono hadhi kala dhili mombuga ano hadhi kala dhina omidhi dhaya muleeleeka, ashike omiti ndhono ohadhi hupu owala.

Aantu oyendji mosilongo shetu shika shaNamibia oya konga omikalo odhindji dhokukonga uuhupilo omo ihe ya ninga uundama moka haa tekulile oohi ,omo ihe hadhi pewelwa mo iikulya dho ohadhi pewelwa mo omiti opo wo dhi hupe.

Aanafaalama oyendji ohaya tekula wo iinamwenyo ngaashi oondjuhwa ndhono haya kala ye dhi ningila iikuku mono haye dhi tetele omandini mono hadhi kala tadhi lile iikulya. Oondjuhwa nduno ohadhi muninwa molwa onyama yadho nomayi gadho ngono haga kala omanene nawa.

Namibia oku na iiyamakuti mbyono hayi kala tayi monika nawa ngaashi; oondjamba, nosho wo oonduli. Oondjamba odho ndhono dhi holike kaantu mbono ya za kiilingo mbyoka yokondje, oshoka kiilingo yawo iha ku monika oondjamba. Ohaye ya kiilingo yetu opo ya tale iiyamakuti mbyoka.

Aanafaalama oyendji muuyuni mbuka wongaashingeyi ohaa longitha woo oma mbakumbaku ngono haga tetepo woo omwiidhi, handi mono haga pulula momapya, haga vulu woo oku tatula omavi ngono oma kukutu opo woo kaya longe nuudhigu yo yakune woo iimeno yawo yamanguluka yo omvula yiloke woo nawa.

Oonganga dhongaashingeyi ohadhi longitha omayoka, ngono haga pewa aantu ya ka tule moosikopa ,go taga kungu iimaliwa yomathele oogaali, opo mwene gwalyo a ze ko ye aka fuule aantu.

Aanafalama otundji itatu longo we nuudhigu otwa konga omambakumbaku getu ngoka hatu vulu okulongitha okupulula omapya getu sho nduno ohashi kala oshinima oshiwanawa molwashono ngele owa tala kuuyuni wonale aantu okwa li haa pululitha oondongi shono tashi eta omuntu a pulule epya omwedhi aguhe.

Oshilongo shetu shino shaNamibia oshina omahala ngono gena omiti dhono omiwanawa, ohapu kala wo pena omeya ngoka taga tondoka oshilongo shetu ngeno ohashi kala oshinima oshiwanawa, molwashono iimuna yetu itayi si enota yo ishewe itayi mono iihuna.

Aantu oyendji muuyuni oya dhimbulula kutya, ngele ito longo ito kala wu na sha wo shokulya. Sho osho wu wete aantu haya longo iilya yawo momapya gawo, yo taye yi kukutike, opo wo yaka tsithe ya mone mo uusila mbono wokulya iimbombo.

Iilumbu oyindji shampa ye ya moshilongo shetu shino shaNamibia, o ha yi ya noohauto dhawo ndhono hadhi kala dhoopala, nootenda dhawo ndhono haa kala ye li pomahala mpono taya yotha uunyama wawo, yo taya i talaleke wo mokatutu hono haku tiwa omalovu.

Iinamwenyo yetu mbyono yiithitukuti ohayi kala tayi monika nawa notu yi hole, sho osho wu wete nduno epangelo hali kambadhala okugamena iinamwenyo mbyoka kaatu yi dhipagiipo, oshoka tseni aaluudhe otu hole sha liwa. Iinamwenyo mbika oyi holike kaatiligane mbono haya zi kiilongo yokondje, tse tatu mono mo oshimaliwa shoka taya futu.

Moshilongo shetu Namibia omu na omahala ngaashi Etosha, mono hamu kala iithitukuti mono aatalelipo haye ya mbono haya zi kondje yoshilongo. Ohashi kala oshinima oshiwanwa, oshoka asntu mbaka ohaya eta oshimaliwa moshilongo shetu.

Aanafalama oyendji paife oya dhimbulula kutya okulonga koonyala oto longo nuudhigu. Onkene oya konga uushina mbono hawu longithwa okufunda momavi nenge okutatula momavi ngoka omakukutu, opo ya wape oku kunamo iimeno yawo mbyono haya mono iikulya ya kehe esiku.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha omihingo ndhono omiwanawa dhopaife, mono wo haya tekula oohi dhawo yedhi tula muundama. Mono itadhi vulu oku likapo komahi ngono omanene, nande dhi yakwepo nande dhi likepo koondhila.

Aanafaalama mboka haya kunu iimeno ohayi kala tayi tekelwa nenge onominino mominino mono hamu kala uumbululu mbono hawu tekele iimeno pomakota. Ohashi kala oshiwanawa, oshoka aanafalama ohaya mono mo oshimaliwa.

Aanafalama oyendji mbono haya kunu iimeno yawo ohaya kala nduno ya ninga omikanka. Momikanka mono hamu endele omeya ngono haga tekele iimeno shono nduno ohashi kala oshinima oshiwanawa shaashi iimeno ihayi dhengwa kenota nomuntu iha mono iihuna.

Iithitukuti oyo iinima yimwe mbyono ya simana moshilongo shetu. Ohayi eta aatalelipo ya kale taye ya koshilongo shetu ye yi tale yo ohaya kala ya fuuka, oshoka kiilongo yawo kayi ko. Iiyamakuti ongaashi oondjamba, oonduli nosho tuu.

Aanafalama muuyuni weru mbuno wongashingeyi ohaa longitha omikala omiwanawa dhono dhoku tekela uumeno wawo ohaa longitha nduno ominino dhoka hadhi kala dhina uumbuthulu mbono hawu ndondele omeya pomakota ,iimeno mbyono opo yi kale ya mona omeya nohayi koko nawa.

Ngaashi aanafaalama mbano ye li moshilongo shetu, omunafaalama nguno ha ithanwa Tate Probability, omunafaalama gumwe ngono e li omunene moshilongo shetu muno. Omusamane nguno oha landitha uumeno, wumwe womuumenongaashi omakwaava nosho tuu.

Aanafalama oyendji oya dhimbulula kutya oohi oshinima shimwe shono shili shasimana nayi moshilongo shetu .Opo nduno ohaye dhi tekula opo ye kedhi landithe. Oohi dhino nduno ohadhi ohadhi pelwa mo iikulya mundama wawo hadhi tekulilwa opo dhi kale woo dhakoka nawa .

Aantu nduno oya dhimbulula kutya ngele ito pungula omeya goye, to lika komutenya nena. Opo nduno oya ninga omahala hamu pungulilwa omeya. Omeya ngono shaashi ethimbo limwe omeya ohaga vulu okupata, ndele to kala wa nkenyeka.

Aanafaalama oyendji oya dhimbulula kutya ngele owa hala wu hume komeho owuna okulongitha omadhiladhilo. Nduno ohaa ningi iikuku mbyono hayi kala ya longwa nawa mono haa tekulile oondjuhwa dhawo hadhi kala tadhi pewelwa mo iikulya opo dhi koke nawa dho dhi vale nawa.

Miilongo yetu ngaashi Namibia omuna omahala ngono omawanawa gena oondundu haga monika nawa gena uutalelo uuwanawa. Ohaku monika woo oondhila dhomombanda hadhi kala tadhi monika nawa.

Aanafalama oyendji paife oya pyokoka. Yo oye na ondjila odhindji dhoka haa vulu ku kala ya tekela uumeno wayo. Peha lyokukala to ende wo watya oomayemele totekele aantu oha longitha wo oondjila dhono dho paife dhopipe ndjono tayi tekele owala uumeno pomakota.

Aanafaalama oyendji oya dhimbulula kutya ngele ondalanda oohi dhandje e tandi dhi tula mokandombe kontumba otadhi kokele mo etadhi ka pa ndje oshimaliwa ngele nde kedhi landitha. Ohaye shi ningi me endelelo opo ya kale ya mona okamaliwa.

Aanafaalama yongaashingeyi iha ya longo we nuudhigu, ohaya longo nduno nomambakumbaku. Omambakumbaku ngono ohaga pulula wo momapya mono hamu longwa opo ya kunemo oonkenya dhawo, mono ya mone mo iipalutha yawo. Nduno ohashi kala oshinima oshiwanawa noonkondo.

Oshilongo shetu muno otu na mo iinamwenyo yimwe mbyono iitekulwanamwenyo, ngaashi oondongi, oonkambe. Iinamwenyo mbyono ohatu ti kayile tuli momakuti, shono hashi kala oshinima oshiwanawa. Nande ngele ope na nande eyoka, eyoka itali ku kwata nande li ku kokote.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha uushina mboka haya longitha oku pululitha momapya gawo nokuninga evi likale epu yo yavule okukunamo yo yamone iilikolomwa iiwanawa ,ohashi kala omukalo omuwanawa oshoka aantu aantu ihaya longo we nuudhigu.

Muuyuni mbuno wo ngashingeyi iha tu longo we nuudhigu. Oha tu longo, owala nomashina, osho aantu thimbolimwe oye hole okwiihekwa, kaye hole oku longa nuudhiginini onkene oto ka adha iimeno ya sa. Oha tu longitha omashina ngono ha ga tonatele iimeno, no ha yi ga tekele.

Ondjuhwa oyo yimwe yomiinamwenyo mbyono yi holike kaantu omolwa onyama yayo ontowe, nomayi ngono hatu kanga moombiga dhetu momagumbo. Oondjuhwa ohadhi hawalekwa iilya, thimbo limwe ohadhi kala tadhi li okamwiidhi nenge dhi ye wo momano, dhi ka konge uupuka wadho.

Aanafalama oyendji mbono haya tekula oohi, ohaya kala ye li miilonga shinene. Oohi ndhino nduno ohadhi tekulwa pethimbo lyontumba, dho ohadhi kala tadhi pewa iikulya, tadhi pewa omiti. Na nduno ohaya kwashilipaleke kutya omeya oga yela, opo oohi kadhi ehame.

Namibia okuna iithitukuti iiwanawa ngaashi, oondjamba, oonkanga. Iinamwenyo mbyono ohayi kala wo yatekulwa komapangelo, mbyono hayi pewa iikulya kaantu mbono yakutwa wo yokukala taya keelele iimuna mbyoka, yo ta ye yi sile wo oshimpwiyu.

Aanafalama oyendji ihaya longowe nuudhigu oya konga omashina ngono haga kala taga tonatele iimeno, opo wu kale wa koka nawa. Uumeno mbono ohawu koko nawa shaashi ihawu kala wa nambelwa komapuka nenge kiinima yowala.

Aanafalama oyendji nduno sho yena uundombe wawo mono haya kala taya tekulile mo oohi dhawo. Oya kala nduno haye dhi tulile mo iikulya nomiti dhono, opo kadhi kwatwe komauvu gi ili nogi ili. Nduno oyedhi likola mo ya hala ya kedhi landithe opo ya mone mo oshimaliwa sha kola.

Aanafalama oyendji yopaife ohaya longitha ominino odhindji dho ku tekula iinamwenyo ngaashi oohi, iikombo noondjuhwa. Mono wo ngaashi oohi hadhi pewa iikulya dha ningilwa okandama kopopepi. Mono wo hadhi kala dha siikililwa mo noonete.

Namibia oku na omahala omawanawa mono hamu kala mwa kokela iimeno nomwiidhi ogu kala gwa ziza, ngaashi momahala ngono gomatosha hamu adhika iithitukuti ohamu kala woo mu na iimuna ngaashi oongandu, oonduli, noonkoshi.

Namibia oshilongo shetu oshiwanawa ngiini? Shampa ndele owa tala omamanya nomiti dhili moshilongo shetu shino shaNamibia oto hala owala okufuuka. Sho osho wu wete aatiligane mbono haya zi kiilongo yokondje ha ye ya koshilongo shetu ye tu talelepo, tse ohatu ya futitha nawa.

Namibia oshilongo shimwe oshiwanawa ngiini? Oshi na omulonga ngono ha ku tiwa, omulonga goohi mono hamu kala mu na oohi shimwe to nyengwa. Ngele owa yi ko nonete hono, wa hala wu ka kwate oohi, oto zi ko owala noshako tayi ziya oohi. Ohashi kala oshiwanawa, oshoka oto vulu wu ka landithe, wu mone mo oshimaliwa, ashike komahala hoka ihaku pikwa aantu, oshoka oto yahelwa ko kaapolisi.

Aanafaalama oyendji oha ya longitha iikuku mbyono ha yi kala ya ningwa moondhalate osho wo miipeleki. Oha yi kala ya gamena oondjuhwa dhawo kokaandje, komayoka, ngono haga vulu okudhipaga oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi kala ta dhi vala nawa, oshoka odha gamenwa nawa.

Moshilongo shetu shino shaNamibia omu na omahala ngono twa longa twega longekidhwa. Mono nduno hapu kala omahala ngono omuntu to vulu okuya po ndele to ka lya iikulya yoye mbyono yokomwenyo goye. Nduno ohashi kala oshinima oshiwanawa shaashi omuntu ngele okwa longa nena pandulwe wo.

Aanamapya oyendji ihaya mono we iihuna, oshoka ohaya longitha omambakumbaku ngoka haya pulula momapya getu. Ohashi kwathele lela, oshoka aantu yonale okwali haya pululitha uundoongi okupula omwiidhi. Ngaashingeyi shampa wa pululitha embakumbaku oho pulula owala esiku limwe.

Aanafaalama oyendji oyu uvite ko nayi, ohaa ningi nduno uundama mono haa tekulile oohi dhawo. Oohi ndhino nduno ohadhi kala tadhi pewa iikulya, omiti dho nduno oondama ndhono ohadhi kala dha siikilwa oonete opo kaadhi yakwe mo.

Moshilongo shetu nduno otunamo oondhila dhono hadhi kala dhalonda kiitayi kondungu dhiitayi. Oondhila dhino ohadhi kala ombwanawa, thimbo limwe otuna oondhila dhono ngashi oontsa nomahwiyu omadhila ngano ohaga kala omawanawa shili go otaga dhengwa konte dhetango.

Oshilongo shetu shaNamibia oshi na omahala omawaanawa shili. Shampa wa tala komahala ngoka ge na oondundu, oho kala wa fuuka shili, oshoka oha ku kala ku na uutalelo uuwanawa. Sho osho wu wete nduno aatalelipo ye hole moshilongo shetu shaNamibia oshoka otu uvite ko.

Miilongo yetu mbino ngaashi miilongo yetu yaAfrica omuna omahala ngono omawanawa ngono haga hili aatalelipo mbono haazi kiilongo mbyono yokokule ngaashi iilongo yo kooAmerica, mono nduno aatalelipo hayeya miilongo yetu hayeya oku tala iiyamakuti momahala ngono omawanwa miilongo yetu.

Aanafaalama oyendji oya dhimbulula kutya oondjuhwa oyo yimwe dhomiitekulwanamwenyo mbyono iipu okukala nayo, oshoka oyi na onyama ombwaanawa, yo ohayi vala omayi ngono haga vulu okukangwa nenge okufulukithwa, ngweye to landitha wu mone mo wo natango oshimaliwa shontumba.

Aanafaalama oyendji oya konga omihingo dhoku konga oshimaliwa, onkene nduno oyaninga oondama mono hamukala mwasiikulila oohi noonete hadhi peelwamo iikulya dhi kokelele opo aanafaalama mbono yakalandithe yamone oshimaliwa.

Moshilongo shetu shino sha Namibia opuna omahala omawanawa. Nena pohala mono ohamu kala puna omahala ngono gena omiti dha ziza nawa. Nena nduno ngele owa adha omvula ya loka, nomwiidhi gwa ziza oto fuuka owala. Sho osho wuwete nduno aatalelipo mbono haya zi kondje yiilongo haya kala ya fuuka, yo ihaya kala ya hala okushuna kiilongo yawo.

Moshilongo shetu shaNamibia omuna iithitukuti iiwanawa shili ongaashi nduno ngaashingeyi iithitukuti yetu ohayi kala yeedhililwa mEtosha mono nduno hayi kala yagamenwa yo yuuvite ombili shaashino aantu oyendji moshilongo shetu muno oyehole okukeyi dhipaga.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otu na mo wo omahala getu ngono hatu tekulie omadhila getu. Omadhila ngono ohatu ga pe iikulya, yi ili no yi ili. Gamwe gomomadhila ngono ohaga li oohi, shono nduno ohashi kala oshinima oshiwanawa shaashi, iinamwenyo yetu ohatu kala twe yi tekula.

Moshilongo shetu shaNamibia omuna omahala ngono gena oondundu ,oondundu dhika oombwanawa shili ethimbo limwe oto katya owala ekala ashike ondundu oya luudha thokokothoko yo otayi monika nawa, otuna wo omahala ngoka taga monika nawa naatalelipo mboka haa zi kiilongo yimwe ohaa kala fuuka.

Aanafalama oyendji moshilongo shetu shino shaNamibia ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo opo ya kune iimeno yawo yi wape okukoka yoyi lokelwe mo komvula mevi. Omambakumbaku ngano ohaga kala ge na ombiliha, oshoka ethimbo limwe oongano haga kala ga tumwa komapangelo ga kwathele aakwashigwana.

Miilongo yaAfrica ngaashi moNamibia yetu muno ,aanafalama oyendji ohaya longitha ominino ndhono omiwanawa oku tekela iimeno yawo, yo nduno ohaya longitha ominino ndhono hadhi ndondele omeya pomakota guumeno, opo wu koke nawa. Omukalo nguno ihagu longitha omeya ogendji.

Miilongo yetu ngaashi mbino yooNamibia oyi na omahala ngono omawanawa ngaashi omahala ngono gokOmatosha hono haku kala ku na uutalelo uuwanawa hono ha kwaadhika iiyamakuti ngaashi oondjamba, oonduli noonkoshi.

Aanafalama mbono haya tekula oohi dhawo moondama mono. Oohi dhono ohadhi kala dha tsokoka nawa dha tekulwa nawa. Oshoka ohadhi kala wo tadhi pewa iikulya. Dhono ohadhi kala tadhi li nawa dho otadhi koko nawa. Yo aantu ohaya ka landitha ya mone oshimaliwa.

Namibia okuna omahala omawanawa ngaashi ngono hamu kala iithitukuti ha kutiwa Etosha. Metosha ohamu kala muna oondhila ndhono hadhi kala dhina uugulu uule tokatya owala olukadhona nohadhi kala dhoopala tadhi monika nawa.

Aanafaalama oyendji mbono yu uviteko paife, ohaya longitha ominino ndhono haya tekelitha uumeno wawo. Ndhono hadhi kala dhu ululwa uumbululu mbono hawu tekele uumeno pomakota opo shikale oshinima oshipu , sho nduno omuntu iho longitha nomeya ogendji.

Aanafaalama oyendji mbono haa munu oohi ohaya kala yena iilonga shaashi ohi oya fa owala oka hanona ohayi pumbwa ekwashilipaleko lyo popepi, no nduno ohadhi pewa iikulya nomiti opo dhi kale dhili nawa komalutu dho kaa dhi ehame.

Moshilongo shetu muno shaNamibia otu na mo aanafalama tse mbono twa tokola okulonga tse mbono ohatu longo wo iimaliwa yetu mbyono hatu longo uuna twa tekula oohi dhetu dhono hatu dhipe iikulya ,ohatu dhipelemo omeya niikulya opo kaadhi kwatwe komauwehame ano shino ohashi kala ompito ombwaanawa yoku konga oahimaliwa.

Aanafaalama ngaashi aanafaalama yootate probability, aanafaalama mbono haya longo nuudhiginini . Ohaya kokeke nduno iimeno mbyono haya ka landitha omatama giili niikwamboga yimwe yiilile , mbyono nduno haya ka landitha yamonemo iimaliwa.

Aanafalama oyendji oha ya longitha uushina mbono, mbono ha wu tatula omavi ngono omakukutu, na oha wu tetemo oomwiidhi dhono dhili momavi opo ya wape okukunamo, yo yaka likolemo sha. Shino ohashikala oshinima oshiwanawa shaashi omuntu iho longo we nuudhigu.

Moshilongo shetu shino omuna aanafalama yatokola okulonga nuudhiginini. Sho osho wuwete nduno aanafalama oyendji haya munu oondjuhwa ano haye dhitekula haya kala yedhi ningila iikuku. Ndhono oondjuhwa ohadhi muninwa molwa onyama yawo ndjono ontoye ntoye ntoye nomayi ngono haga vulu okulandithwa wo.

Namibia okuna omahala nomagumbo omawanawa. Mono hamu kala aantu yatunga omagumbo gawo pooha nomiti. Nduno shampa wa adhika watunga egumbo lyoye pooha nomiti ohapu kala tapu monika nawa shaashi ohapu kala pwa ziza nawa.

Moshilongo shetu shino Namibia omu na oohi dhimwe ombwaanawa dhimwe inaa tu dhi mona o nale. Ndhino ngaashi ngeyi oshilongo shetu shino ngaashi omomafuta omuna oohi dhimwe dhilimo oonene ndhono ihoodhi mono nuupu shaashi komafuta iho kala ko.

Moshilongo shetu shaNamibia omuna omahala gamwe ngono omawanawa nande okwakukuta. Komahala ngono omawanawa ohaku kala kuna oondundu tadhi monika nawa nohadhi kala dhoopala. Osho owala oondundu dhimwe inatudhi mona nale nonkele ohashi kala tashi hili aantu yokondje yoshilongo.

Aanafaalama oyendji oha ya longitha omikalo dhokugamena iimeno yawo kontsi, nokomitenya dhono tadhi fike shinene. Iimeno mbyono ohayi kala ya siikilwa kuunete mboka hawu ptike owala oonte dhetango oonshona dhi pite mo muwo.

Moshilongo shetu Namibia omuna omahala ogendji omawanawa inaatu ga mona nale . Ohashi kala oshinima oshiwanawa shaashi omahala ngono ogena omamanya omawuwanawa haga kala taga ahima nawa toti ashike okawe. Ohashikala oshinima oshiwanawa shaashi nande aatalelipo ya za kondje yiilongo ohaya kala yafuuka.

Moshilongo shetu omuna aanafaalama mbono mba haya longo iinima momapya ngaashi nduno tse aawambo ohatu longo iilya momapya getu, mono nduno hatuyi tula momeya etatuyi aneke yiye komashina yika tsuwe tse tu monemo uusila woku teleka iimbombo.

Iithitukuti oyo iinamwenyo mbyono hayi kala tayi monika nawa, nohayi kala wo yagamenwa kepangelo, nokaapolisi mbono yomokuti, ngaashi oompanda. Ompanda osho oshinamwenyo shono hashi kala oshiwanawa, oshoka oshi na ooniga ndhono hadhi kala dhi na ongushu.

Aanafalama oyendji ohaya longitha uundobe mbono womeya, hamukala woo hamu tekulilwa oohi. Oohi ndhono omo nee hadhi kokele muundobe mbono womeya, oha dhi kala tadhi tulilwa mo iikulya.

Aanafalama oyendji yomoshilongo shetu shino shaNamibia ngaashi aanafalama yootate Propability mbono aanafalama yamwe ya kotoka mbono haya longitha wo oonete dhoka haya kala ya siikila koondama opo kale ya gamena oohi dhawo kaadhi yakwemo kaafuthi.

Aanafaalama oyendji yo ngaashingeyi ohaya longitha wo oondama, mono haya kala ya tekulila mo oohi dhawo. Oohi ndhono nduno ohadhi kala tadhi pewelwa mo iikulya, opo dhi kokelele yo ya wape wo okudhi landitha, yaka monemo oshimaliwa shawo sha kehe esiku.

Namibia oshilongo shono shina aanafaalama yu uviteko ohaya longitha uushina watulwa kumwe nomino. Uushina mono hamuzi omeya gokutekela iimeno nohashi kala oshinima oshiwanawa oshoka omuntu iholongitha oonkondo odhindji ngoye iholongo nuudhigu.

Miilongo yetu mbino ya Africa, ngele owa adha omvula wo ya loka shinene nenge omvula ya loka nawa ya gwana, omahala getu ohaga kala ga ziza nawa, nohaga kala taga monika nawa. Nononduno aatalelipo mbono haya zi kiilongo yokondje ohaya kala wo ya fuuka komahala ngano gomiilongo yetu.

Aanafaalama mbono oyendji ha ya tekula oohi, ohaya kala nduno ye dhi ningila uundama mono nduno oohi ndhono hadhi kala tadhi pewelwa mo iikulya noha dhi pewa omiti. Omeya ngono oha ga opalekwa. Uundama mbono ethimbo limwe oha wu kala wa siikilwa noonete opo nduno kaa mu gwile iiyagaya nenge dhi likemo koondhila.

Namibia oshilongo oshiwanawa ngiini? Ngaashi kooha dhomeya ohaku kala kwa tungwa omagumbo. Omagumbo ngono haga kala ga opalako, shaashi ohaku haku yi aatalelipo mbono haye ya momagumbo mono taya futu oshimaliwa shontumba, shono hashi longithwa wo kepangelo.

Aantu oyendji oya dhimbulula kutya oohi odho dhimwe dho miinima mbyono ya simana, onkene oyi holike kaantu oyendji. Onkene ohaya kambadhala okuninga uundama mono haye dhi tekulile, yo ohaya kala tayedhi pelemo iikulya opo dhi koke nawa ,yo ya wape wo okudhi landitha.

Aanafaalama oyendji oha ya longitha omikalo dhono dho ku kokeka iimeno, nduno ha ya longitha omashina ngono ha ga kala ga tonatela uumeno, shashi aantu oyendji iha ya simaneke we iilonga, oye hole oku kala ta ya longo nomathimbo gawo, yo ita ya sile iinima oshimpwiyu.

Aanafalama oyendji muuyuni wongashingeyi oya konga omikalo dhono omiwanawa okutekula iimeno yawo ngaashi omatama ,omatama ngono ohaga tekelwa nominino ominino dhono ohadhi kala wo dhina uumbuthulu mbono hawu tekele omeya pomakota giimeno.

Aanafalama oohaya longitha omukalo ngono gwokutekela iimeno taya longitha ominino mono hamu endele omeya. Ohadhi ndondele omeya pomakota giimeno, opo wu wape okukoka peha lyokuenda wa tya omayemele to tekele noonyala.

Aanafalama nenge aanangeshefa oyendji oya konga omikalo dhoku ninga iimaliwa natango. Sho osho wuwete aantu ya ninga oondama mono hamu kala muna oohi hadhi tekulwa dho ohadhi pewelwamo iikulya. Ohadhi landithwa, opo aantu ya mone iiyemo oyindji.

Aanafaalama yopaife oya konga omikalo ndhono dhokutekula oohi , molwaashono oya mona kutya oohi odhi holike unene. Oohi ndhono ohadhi kala dha tulwa muutenga mono hadhi kala tadhi kokele mo nawa dho tadhi dhengwa kokambepo. Shino ohashi kala oshinina oshiwanawa lela.

Ngele owa adha egumbo lyoye lya kondekwa komwidhi paife otu uviteko otwa huma komeho ohatu longitha ihe uushina mbono hawu vulu okuteya omwiidhi moka omwiidhi ngoka hatu vulu okuguningitha muutanga mboka hawu vulu okufalwa koofalama aanafalama ya kape oongombe dhawo.

Aatalelipo mbono haya zi kiilongo mbyono yokondje ohaya kala wo yafuka komahala ngono geli miilongo yetu ngashi oshilongo shetu shaNamibia. Ohamu kala omahala ngono gena uutalelo uuwanawa nohaku kala kuna iiyamakuti nashino ohashi etitha iimaliwa moshilongo shetu.

Aantu yongaashingeyi oya huma komeho nayi sho osho to adha yalanda iipundi ndyono iiwanawa, ndyono yalongwa miipilangi opo yatule momagumbo gawo nomooseti dhawo. Iipundi mbika ohayi kala yili mo tayi monika nawa nohayi kala yoopala.

Oshilongo shetu shino shaNamibia omu na aanafaalama ya tokola okumuna oohi, nena ohaya ningi nduno uundama mono haya tekulile oohi, mono oohi ndhono hadhi pelwa mo iikulya, nohadhi pelwa mo omeya ga yela, opo dhaa ha kwatwe komikithi, shono hashi kala oshiwanawa lela.

Aanangeshefa oyendji naanafaalama oyendji, oya konga omikalo ndhono dhokuninga iimaliwa, mono wo haya tekula iimuna ngaashi, oondjuhwa, oombaka, noshowo tuu mono haya vulu okumona iimaliwa.

Moshilongo shetu shino shaNamibia otuna omahala ngono haga kala ga ziza nawa shaa wa adha nduno omvula ya loko omwiidhi ohagu kala gwa ziza ngele namdi owu hole okweendenda ito kala inoo lika komayoka, oshoka eyoka itoli mono uuna kwa ziza.

Aanafaalama oyendji miilongo ohaya kala wo nduno ya tekula oohi dhawo ndhono haya kala ye dhi ningila uundama, oohi ndhono ohadhi kala dha pewa iikulya ya gwana dho ohadhi pewelwa mo nomiti opo dhi kale wo dha hupa nawa. Oohi ndhono hadhi landithwa opo aantu ya mone iiyemo.

Moshilongo shetu shino shaNamibia omuna iiyamakuti oyindji ngaashi mbyono yomomeya ngaashi oongandu dhono hadhi li oonyama mbyono iinamwenyo hayi kala iiwanawa, shono nduno iinamwenyo mbyoka hayi kala yili momeya yo nduno ohayi li oohi niiyamakuti mbyono iikwawo.

Namibia oku na omahala ogendji mono hamu kala mu na omwiidhi , niimeno mbyono hayi kala yamena mokuti, mokuti mono ohamu kala woo mwa nika oshiponga ngele otweende itoo tala pevi nduno nokalika ngoo keyoka, oshoka oho ende wa tala mombada unene.

Oshilongo shetu shaNamibia oshi na omahala omawanawa mono hamu kala pu na uutalelo uuwanawa, po opu na oondundu tadhi monika nawa, po opu na uumwiidhi wa ziza. Ndele owa ziza tuu nawa tuu shili mpono hawu kala pu na nuuhi tawu mbwindi yo momeya.

Iilongo oyindji oyina omahala omawanawa ngoka hapu kala wo puna omeya po ohapu kala pwa ziza nawa, mpoka wo hapu lokwa kovula nawa, ongaashingeyi nokuli iimeno oya ziza nawa niimuna ota yi ka mona iipalutha wo yagwana.

Iiyamakuti oyo iinamwenyo mbyono hayi kala ya gamenwa koopolisi ndhono dhomokuti nokepangelo. Ohaya kwashilipaleke kutya iinamwenyo mbyono itayi dhipagwa yo itayi yakwa po oshoka oya simana nayi moshilongo shetu.

Aantu oyendji muuyuni oya konga omihingo ndhono dhokuninga wo iimaliwa mono haya kokitha wo iimeno yawo, hayi tekelwa kehe siku yo ohayi tulwa wo uuhoho opo yi koke yi ninge iiyimati iitoye.

Aanafalama oyendji nenge aantu oyendji miilongo ohaya kala nduno yaninga oondama mono haya tekulile oohi dhawo. Nduno oohi ndhono ohadhi kala wo hadhi pewa iikulya, dho ohadhi kala wo hadhi pewelwa mo omiti , dho nduno oondama ndhono ohadhi kala dhasikilwa noonete, opo wo kaamu gwile iiyagaya.

Aanafalama yongaashingeyi ohaya munu neengombe. Oongombo ndhono ohaye dhi munu, opo ya kande mo omahini, nongele nduno oongombe ndhono odha si ohaya ka landitha onyama nenge ya ka hahithe mono nduno haya mono iilya nenge oshimaliwa.

Aanafaalama oyendji oyuuviteko paife. Ohaya tungu nduno uundama mbono momagumbo gawo mono haya kala ya tekulilamo oohi dhawo. Nduno momeya mono ohamu kala wo mwatulwa oohi, oohi dhono nduno ohadhi kala tadhi pewelwamo iikulya tadhili nawa dhi uvite ombili.

Aantu oyendji ohaya landitha oohi dhono dhi holike kaantu. Oohi dhino ohadhi kala dhina ooVitamine odhindji dhono hadhi kwathele okutunga omalutu gaanona, nomalutu getu wo unene mboka aakuluntu. Onkene aantu mbono ohaye dhi landitha ya mone mo, iiyemo. Mbyono ano oshimaliwa, ya ka konge oompumbwe dhawo.

Moshilongo shetu shaNamibia omu na iithitukuti ndyono hayi kala ye edhililwa mEtosha. Etosha omu na iithitukuti oyindji ngaashi oondjamba, oonduli, oonkoshi nayimwe iikwawo. Iinamwenyo mbino ohayi kala ya gamenwa oshoka ohatu kaleni twa hala okuyi dhipaga.

Aanafalama oyendji muuyuni mbuno wopaife ohaya longithawo omihingo ndhono ya ninga uundama mono hamu kala mwa tekulwa oohi. Mono hadhi pewelwa mo iikulya noshowo omiti opo kadhi ehame, nethimbo limwe oho adha uundamo mbono wa sikilwa noonete opo oohi kadhi likemo koondhila nenge dhi yakwe mo.

Aanafalama oyendji ohaya longitha omambakumbaku, ngono haye ga longitha okupululitha momapya gawo, opo ya kale ya teleka omvula ngenge omvula tayi ya, yi lokele mo iilya yawo momavi. Omuhingo nguno ohagu kala wo muupu go ohagu endelele shaashi omuntu ito longitha we, oondoongi okupululitha.

Moshilongo shetu shino shaNamibia omu na omahala ngono ge na oondundu, oondundu ndhono ohadhi kala dho opala yo nduno ethimbo limwe oondundu dha tya ngeyi inodhi mona nale, nohapu kala pu na omeya ngoka haga kala ge na oohi ethimbo limwe ohashi kala oshiwanawa kaatalelipo.

Moshilongo shetu shino shaNamibia omuna omaludhi goohi dhi ili nodhi ili, sho osho wuwete aanafaalama otaya kondjitha okukala yena oohi ndhono haya tekula opo yi imonene osheelelwa. Opena omaludhi goohi dhimwe oontokele, oontiligane nadhimwe wo oombwanawa lela.

Aanafaalama oyendji muuyuni mbuno wo ngaashingeyi ohaya longitha omashina ngono haye ga longitha oku tonatela iimeno yawo. Ogo wo natango omashina ngono ohaga tekele iimeno, opo yi kale ya hupa, yo noho ohayi keelelwa kiipuka.

Aanafaalama oyendji naanangeshefa oyendji ohaya kala ye na oombalamana ndhono oonduudhe dhi na omalwaala omatokele. Oombalamana ndhono ohadhi kala wo dhi na omahini ogendji nongele owa kala wudhina, oto ka likola mo oshindji shaashino oto vulu wo okudhi landitha opo wu mone mo iimaliwa.

Aaantu oyendji ohaya longo iilya mbyono ha tu ti omahangu nomakunde ngono haya kunu momapya gawo. Omakunde shampa ga kukuta ohaga landithwa momatala. Aatalelipo mbono ha ya zi kiilongo yi ili noyi ili oha ye ya nduno pomatala ndele taya landa iilya nomakunde ngono ya faalele kiilongo yawo.

Namibia oku na iimeno mbyoka hayi ningi omafulafula. Omafulafula ngoka ohaga longithwa okutula miikuusinga, opo aantu ya ninge iikuusinga, yo ye yi landithe ya a mone oshimaliwa. Uumeno mbono oha wu kala wa gamenwa oshoka owu na ongushu.

Namibia osho oshilongo shetu oshilongo shoka shina aantu mboka yu uviteko sho osho wu wete aanafalama oyendji otaa kondjitha okutekula oohi dhawo ya landithe ya mone oshimaliwa shino ohashi kala oshinima oshiwanawa oshoka epangelo nalyo otali mono kutya aantu otaa kondjitha.

Oondjuhwa oyo yimwe yomiitekulwa namwenyo mbyono yi holike kaantu oyendji ngaashi unene tuu tseni Aawambo. Oondjuhwa ndhono ohadhi muninwa molwa omayi gadho ndhono hadhi vala nonyama yawo ndjono tu yi hole hayi kala ontoyentoye-ntoye.

Uuyuni wongashingeyi owa huma wo komeho. Sho osho wu wete aantu ha longitha paife omashina okulonga wo iilonga mboka ya kala hayi longwa kaantu yokoonyala. Ngashingeyi omashina oha ga vulu wo okukuna uumeno ngoka taga vulu taga kala ta gewu tonatele sigo wa koko.

Miilongo yetu mbino ya Africa ohamu monika wo omagumbo ngono haga kala momikunda. Mono omagumbo ngono haka ga dhikwa nomiti. Omagumbo ngono ohaga kala ga opala shili oshoka omiti ndhono ohadhi kala dha dhikwa dhu ukilila dho ohadhi kala wo dha mangwa nawa.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha omambakumbaku ngono haye ga longitha oku teta omwiidhi. Omwiidhi nguno nduno ohagu kala gwa gongelwa hagu ka pewa oongombe pethimbo lyokwenye. Nanduno oongombe ohadhi kala dha paluka na odhi li nawa komalutu ethimbo lyokwenye. Shino ohashi kala wo oshiima oshipu oku longitha.

Aanafaalama oyendji oya tokola oku muna oondjuhwa . Oondjuhwa odhindji ohadhi kala dhoondoka nawa dho ohadhi kala dha tekulwa nawa shaashi aanafaalama oyiitulamo. Oondjuhwa ohadhi landelwa iikulya opo dhi koke nawa dho dhi vale.

Aanafaalama oyendji yongaashingeyi oha longitha wo omashina ngono haga kala taga tonatele iimeno yawo. Omashina ngoka ogo haga tekele imeno yawo, go ogo haga gandja uuyelele mbono hawu kala wo wa fa oonte dhetango. Onkene iimeno mbyono ohayi koko nawa yo ohayi kala yi na oonkondo.

Namibia okuna omahala omawanawa shili. Omahala ngono hapu kala omamanya, omamanya ngono haga kala taga monika nawa, shaashi gamwe ohaga kala taga tayima gafa uuwe. Oshili Namibia oshilongo oshi wanawa ngiini. Ngeno okwali ngaa ongame Presidente, ngeno kape na omuntu ta mono iihuna.

Uuyuni wongaashingeyi owahuma komeho, sho osho wuwete aanafaalama oyendji, ohaalongitha omambakumbaku ngono gokuteta omwiidhi nokuteyamo wo iiti mbyono yili momapya gawo, opo ya wape okupululamo yo ya kune iiyimati yawo.

Aanafaalama oyendji mbono haya munu noongombe, ohaya kala noongombe dhawo, ndhono hadhi kala dha tulwa momayima ga fa omakuma. Ohadhi kala dha gamenwa nohadhi pewa omwiidhi noofuula. Ndhono oongombe ohadhi kala dha lya dha kuta, dha ondoka nawa. Nande omahini mpono ongoye owala toti opuwo.

Moshilongo shetu shaNamibia otuna mo iithitukuti ngaashi ooholongo, uumenye, oondjamba noongalangombe shino oshinima hashi kala ya tulwa mehala mono ha kutiwa omEtosha. Hayi kala ye edhiilwa mo, oshoka tse aaludhe okulya ashike twa hala.

Aanafalama oyendji muuyuni wongashingeyi ohaa longitha ominino dhono hadhi kala dhina oombuthulu mbono hawu kala tawu tile omeya pekota lyiimeno iimeno opo yi wape oku mona omeya shino ihashi kwata wo ethimbo ishewe ihashi longitha omeya ogendji shinene.

Aanafaalama oyendji mbono haya tekula oongombe ngaashi oongombe dhi dhoombalamana dhono dhi dhina omalwaala oonduudhe nenge dhina omalwaala omatokele, oongombe dhino odho dhimwe dhomoongombe dhi hadhi zi omahini nayi. Ndhono nduno ohadhi kala woo oombwanawa noontoye ngele yasi mpono ohayi kala yi na onyama ombwaanawa lela.

Muuyuni mbuno wongaashingeyi otu na omahala ngono hatu ti ooseti. Momahala getu ngono gooseti ohatu kala twa kuutumba mo mono wo hatu vulu okukala tatu kundu aayenda yetu. Mono ohatu kala tu na mo iipundi hatu ti omatyofa mono hatu kuutumbike aayenda yetu.

Aantu oyendji ohaya kala pomahala ngono omawanawa hapu kala pwaziza nawa go ogena iimeno ndyono hayi tulako iiyimati ngaashi omayapela, omabanana. Ohaya kala yafuuka oshoka pomahala ngono ohaku kala kwaziza nawa ko ohaku kala kuna iithutukuti ndyono tayi monika woo nawa.

Aanafaalama oyendji ohaya kala ye na uumeno wawo yewu kuna . Mbono hawu kala wu li momatungo tawu talwa komashina opo kaawu kale tawu dhengwa koonte dhetango shinene. Shaashi oonte dhetango thimbo limwe . Ohadhi dhipaga uumeno shaashi omutenya ohagu kala tagu fike unene.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha omashina ngono haga kala taga tonatele iimeno mbyono yawo yontumba. Iimeno mbyono ohayi kala ya koka nawa nohayi kala ya mewa nawa oshoka ohayi kala ya tonatelwa kehe ethimbo.

Aanafalama oyendji ihaya longitha omikalo ndhono haa vulu okutekelitha iimeno yawo ohaa longitha nduno ominino. Ominino ndhono ohadhi kala dhina uupayipi mbono tawu ndondele omeya pomakota giimeno uumeno mbono ohawu kala wa koka nawa nohawu kala wu li nawa komalutu.

Omusamane Endless Chelsea, omusamane ngono u uviteko ahuma komeho. Omusamane ngono okuna opoloyeka ndjono, yuumeno mono haya longitha ominino dhoku tekela uumeno. Uumeno mbono ohawu tekelwa nduno kominino dhono ndele ohashi kala oshinima oshiwanawa lela.

Moshilongo shetu muno, omuna iithitukuti, ngaashi oompanda ndhono dhina ooniga dhina ongushu. Iinamwenyo mbino nduno oha yi kala ya hala oku dhipagwa kaantu oyendji shaashi oninga ndjono yompanda, oyi na ongushu yoshimaliwa shoondola odhindji. Ano ngele owa adhika we shi dhipaga, oto yi mondholongo.

Aanafalama oyendji ina ya hala we okulonga nuudhigu. Sho osho wu wete nduno ohaya tulapo oshimaliwa shono shokulanda omashina, shaashino aantu oyendji oya ninga aananyalo, inaya hala we okulonga nuudhiginini. Nduno aanafaalama oyendji ohaya longitha omashina ngono gokuminikila iimeno yawo.

Oshilongo shetu shino shaNamibia omu na iithitukuti iiwanawa ngaashi uumenye. Uumeye owo iinamwenyo mbyono ndi yi hole nayi, oshoka ohayi kala yi na omalwala omawanawa nooniga dhi li nawa uumenye mbono ohawu tondoka shili, ngele owa kambadhala wu tidhe mo mono onoka mona go omandjembele.

Namibia okuna omahala ngono hapu kala puna omiti dhono dhiholike koondhila ndhono dhomo mbanda, onduno oondhila dhono ohadhi nambele kiitayi koondundu dhomiti hono hadhi kala dhoondela okamutenya.

Aanafalama oyendji ihaya longo we nuudhigu, ihe ohaya longitha ominino ndhono hayedhi longitha okutekela uumeno wawo. Ominino ndhino ohadhi kala dhu ululwa uumbululu, mbono hawu ndondele omeya pomakota guumeno, uumeno opo wu koke wo, yo kaaya hepeke, nenge ya longithe omeya ogendji.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya longitha oonete onga omuhingo gokukwata oohi momeya, mono hadhi kwatelwa monete ndjono ihayi dhi lemaneke dhi kale dha nyanyuka opowo ya kale ya mona oshelelwa.

Aatalelipo oyendji ha yeya moshilongo shetu oye hole omahala ngono gena oondundu mpono haya ende yamanguluka. Ohaya kala yazala iikutu mbyono yi igamena kiinima ngaashi omayoka nosho tuu.

Aanafalama oyendji ohaya tekula oondjuhwa ndhono hadhi kala dhili miikuku mbyono yalongwa nawa yakolekeka oshoka oondjuhwa ohadhi kala tadhi vala omayi ogendji. Omayi ngono ohaga landithwa, opo ya mone iiyemo.

Moshilongo shetu Namibia omuna omahala ngono omawanawa, gena oondundu hadhi monikwa nawa ,mo omuna woo uumiti womidhi dhaya muule ndhoka hadhi hili omeya mevi.

Iilongo oyindji oyi na omahala omawanawa ngoka to vulu okuya kugo opo wuka kale ko wu li nande onomuholike goye mu li pokataafula mwa kuutumba. Ne omwa tala uumeno mboka wu li po ne mu na sho tamu lile po.

Muuyuni mbuka wanakanena aanafaalama oyendji oha ya longitha omikalo omiwanawa, dho odha huma komeho, opo ya gamene iinamwenyo yawo ngaashi; oohi dhomomeya ohadhi siikilwa noonete opo kadhi yakwe mo nenge dhi like mo koondhila.

Aanafaalama oyendji, ngaashi aanafaalama tate, Probability, aanafaalama mbono ya tokola oku yekula oohi. Ano nduno oha ya lala yena oondama, ndhono ha ya yekulile oohi dhawo. Oohi ndho oha ye dhi pelemo iikulya, noha dhipelwa mo omiti opo dhaa ha kwatwe kuwehame.

Aantu oyendji paife miilongo oye hole okutalela po iilongo yontumba mono haya kala taya ende naakalimo yomiilongo mono, opo yu ulukilwe pomahala mpono puuwanawa. Mongashingeyi ohashi eta iimaliwa moshilongo shono shontumba, opo aantu wo ya kale ya mona iimaliwa.

Moshilongo shetu shino otuna aanafalama mbono haya munu oohi. Oohi ndhono nduno ohadhi kala dhatekulwa nawa hadhi li dhuuvite ombili. Hadhi kala dhili moondama mono hadhi kala dhapewelwa mo iikulya. Nanduno ohadhi kala dhapewa omiti opo kaadhi ehame, opo shoka nduno ohadhi kalandithwa.

Moshilongo shetu shino shaNamibia ohatu kala wo tuna mo omathigathano ogendji. Hono nduno hatu kala twa tula iinima mbyono omuntu to vulu okwe endela ko. Hono hatu kala twa tula mo oohi nante wo omadini ngono hatu vulu ku ve na mo moondama mono.

Aanafaalama oyendji moshilongo shetu shino shaNamibia ohaya longitha omikalo ndhono omiwanawa dhokutekelitha iimeno yawo ngaashi ominino ndhono hadhi kala dha ululwa uumbululu tawu ndondele omeya pomakota guumeno opo wu kale wa koka nawa wo owu li nawa.

Aanafalama yongashingeyi oyu uviteko ngiini? Ohatu kokeke nduno iimeno ngaashi oonyanga, omatama ngono hatu longitha okukalanditha, opo tumome mo iimaliwa yokufutila aanona yetu oosikola nokwiikwathela wo tseyene. Shino ohadhi kala oshinima tashi eta oonkondo kepangelo opo wo lyikwathele wo aantu yawo.

Aantu yofaipe ngashigeyi oya ninga oondama mono haa vulu oku kala ya pungula omeya nande haa vulu oku kala ya tekulila mo oohi dhawo. Shino ohashi kala oshinima oshiwanawa ngele nduno owa pungula omeya goye nante moshilongo omeya ogaka pata nande pweya omukaga.

Aanafalama oyendji ihaya longo we nuudhigu. Ohaya longo nduno nomukalo ngono oondjuhwa hadhi kala dha tulwa muukuku mono hadhi valele omayi ngono haga gongelwa mo opo aantu wo ya ka landithe. Shino ohashi kala oshinima shina oonkondo lela, sho ohashi kala tashi etitha oshimaliwa.

Omwiidhi ogwasimana kiimuna oshoka ogwo hayili ngele gwaziza nawa. Ohagu kala omutoye ngele gwadhengwa koonye dhetango ooshona nuuta womvula wmbonouliko molwaashono omvula ohayi loko nawa.